Wonzam n pindi so zuɣu ka bi bɛ wonzam maa shoop ni ka foto yiliya ka di dikpuna nyɛla zaɣ piɛla

Paɣaba ayi n ʒɛ binwola gbuni binwola maa shɛŋa nyɛla Alaafee moongu leemu wotamilo

Bihi anahi n toori kom moɣali ni bi gbubila boɣati nima n mali toori kom bakɛti dibaayi nyɛla zaɣ piɛla ka zaɣ yindi nyɛ zaɣ buluu